Ndiyani uchachengete hwana hudoko mumamizi mavo hakuchi vodaroko veirumba kwende kuzvikora veiguma votamba nehumweni. Vakapfeka nengubo dzakona dzinosisire kuti dzipfekwe huriyo hotozo kurapo hwana hwakangwara.

Vana veshe mazuwa ano vodaroko veirumba kuenda kuzvikorayo veipfekedzwa nengubo dzakhona dzekuti vagumeyo vange vakafanana nevamweni voguma vogara nemuzvihlayo zvinoenderana navo veifunda veidakara maningi.

Mazuvano hwana hudodori ahuchanesi kungwarira kumakanyi , ngekuti hunorumba hweiende kuzvikora hwagumeyo hworoo tamba nehumweni hweitozobudepo hwakangwara hungahwo hundumure hwechijaha nechisikana unotozoona hweshe hwofunda.

Ndiani uchasara kumakanyi mazuwano kubva hwana hweshe hudodori horumba hoende kuzvikora hwoguma neanofundisa akhona anenge ariyo eizogara nahwo ngepashi orohuronzera eiemba nahwo ngoma hweidakara kuti kuchikora kwakanaka.

Tinobonga kuti vehurumende vanoramba veizvireketa kuti vana ngavaende kuzvikora hino vana veshe vanyari vadodori vorumba veiende kuzvikora voguma vofundiswa ngemazina awo vorozobveyo vakangwara nekuerenga vokona veshe vorogare pashi veiyaiya.

Vana vadoodori veshe voende kuzvikora koofunda vachakatsonga vooguma votamba nevantu vakuru vanenge veivafundisa zveshe zvimajaha nezvimhandara apana uchasara kumhatso. Vana vadoko vodetsereka.

Nehurumende yedu tinoda kuvabonga ngekuti vanodaroko kuti mwana weshe aende kuzvikora vona vororumba veienda vogumeyo vofunda veisimira nehembe dzakona dzinoendwa pachikorapo kuti veshe vafanane vasadadirana.

Zvinoita ekusiyana zvikora zvino zvimweni zvinenga vakadaroko zvakachidhuroiwa nevanhu zveikombedza kuti ndau inei yamunohamba ngeyevana vechikora anofunda pano nengubo dzakona dzavanosisira kupfeka nemuzera wakona inosisira kudai uripo.

Tinobonga hurumende ino yakadarokwo kuti vana vaende kuzvikora hino akuna uchasara vana veshe voende kuzvikora vorogumeyo veifunda zvakanka varimwo muzvikora zvavo veikona nekunyora nekuerenga veitozobveyo vakaita nekungwara.

Veshe vezera rekuende kuzvikora vorumba veiende kuzvikora vakapfeka nezvipfeko zvakafanana zvínodiwa pazvikorapo voguma bopinda mumakirasi veifundiswa ngematicha obveyo veshe vokona kunyora nekuerenga.

Zvinochiita okusiyana zvikora zvino zvinochiita ekudaroko mukati mwazvo mwo zvinenge zvine nematebhura ekuti ana agare wo nezvihlayo zvimweni zvakona zvinenge zvisina zvimweni zvakona zvinenga zvine zvekuti ana acho ashandise kubeni chinodiwa kuti ana.

Zvikora zvino fundire vana vadodori zvo nasirwa nema dhamu ekuti aiswe hove mukatimo kuitire kuti nguva yekuti vana vanenge vapedza kufunda vaende ko dzidziswa ngezvazvo kuti vako betsereka mukati me ndaramo.

Tinobonga yona hurumende yakati mwana weshe ngarumbe auye kuzvikora ngekuti agumeyo akafunda nevamweni unokura naye akangwara orozoziya nezvanoita nguwa yeshe. Tinozvibonga ngekuti akuna neuchasara kanyi kwedu uno.

Vana vechikora vobve kuchikora, majaha nembandara veipetuke kuende kanyi vakabereke mabhegi avo. Veihamba mukati mwepato veironzerana zvevafunda kuti zviinyi kuitire kuti zvigare zvirimukati memisoro yavo.

Tonozvibonga zvedu ngekuti vana vedu vano veshe vorumba veienda kuzvikora kubeni vazogumeyo majaha nemhandara unoona veibafunda veidakara kudai nenguwa iya yekunyamborya veshe vanenge veitamba tamba pabanzepo kuratidze kuti varikudakara.

Tinoramba teizviudza kuti hurumende yedu yakadaroko kuti vana vaende kuzvikora ngekuti agumeyo akasvika akafunda angwara ngwara anoona mwana odzidziswa nengoma eichitamba eingwarira otokurapo eiziva.

Zvinonyorese maticha mukati mwezvikora kuti vaone kufundise vana zvinosiyana siyana ngemikara yakona zvimweni ngezvekuchena, zvimweni ngezvenzanya, zvimweni ngezvengazi zveshe izvi kuitire kuti nguwa yavanonyora zvijeke.

Zvindombi nezvimajaha zveshe zvorumba zveiyende kuzvikora zvakapfeke ngubo dzakafanana dzinoronze kuti vana vechikora voguma vopinde mukati mwemakirasi vofundiswa ngana ticha kunyora nekuerenga.

Mukati mwe makirasi muno fundire vana moite kuti mugare mune zveku nyoresa zvinga nyoreswa nge vana nge maticha kuitira kuti nge nguva yavano funda basa ravo riende mberi zvioneke zveshe zvi erengeke.

Kudayi mweinyaguma ngemukati mwezvikoramwo munyari nemovha dzenyudzo munotozoona kuti vanenge vakamupa nepekuti moguma mubekepo motokari dzenyudzo musati maguma kumaofisi kwavo kuitira kuti dzigare zvakanaka.

Antu aitibvunza kuti nemumuganga amuchina nemajaha veshe vopera kurumba kuenda kuzvikora kofundiswa mishando vorodaro veinasira veifundiswa kuti nemotokari idzo dzinozoita munasirirwei kudai dzikanyafa nepavanopetuka vanenge votokona.

Vana rume voramba veifundiswa kudai ngekukone kudhurowa mukati mwendaramo dzavo. Kuti nenguva yavanopetuka vange vokona zvekudhurowa nekupenda-penda vaone mishando yavanoita nemunharaunda dzavo dzavanogara.

Kubeni piyani vantu veiti zviya atina mare yekuendesa ana kuzvikora kunenge kuri kushaisha kune vanenge vazvikonawo zvinenge zvakanaka ngekuti vana vasikana ava vanenge veifundisana nekuruke musoro votozobveyo vane mushando yekuita .

Vana kadzi voite mabasa akasiyana siyana mazuvano kuitire kudetsereka mukati mwendaramo, vamweni vakhona vonasire misoro yevantu nekuvadzodza mafuta akanaka kuitire kuti ngenguva yevanobuda pabanze vaningirike.

Majaha nemhandara mukati mezvikora vofundiswa kunyora mukati mwemabhuku vakagara mukati mezvihlayo, vakapfeka nengubo dzavo dzinenge dzkafanana kuti veshe vaite vana vechikora nematicha ofamba eibetsere vana kumwe.

Varumbwana ne vanasikana vopiwa mushando mazuva ano yekunasira ngemocha veipfeka ngengubo dzakona veiwata nepasi pemovha veyinasira veyishanda veipuwa mare kuti vaone kupona nemhuri dzavo.

Vantu veshe kumakanyi uno vorumba veienda kuzvikora kofundiswa mabasa emaoko vamweni vodoroko veifundiswa nekusona kwakona nenguwa yaanozobva kuzvikoro ouya otosomere antu ngubo dzekupfeka anhu opona nawo oponawo.

Tinozvibonga ngekuti mazuva ano hakuna neuchasare kumba ana eshe majaha nemhandara vorumba veende kuzvikora, oro vozoti vagumeyo veifunda zvakanaka veikona kutonyora nemabizo avo veikona nekuwerenga zveshe.

Nge zvimweni zvikora zvinenge zvaka baakwe zvakanaka zvenenge zvakabati hwee zvekuti kudai veinya mboendese po mwana vako neveve unozvida. Unoona ngemapato akona kuti akaba nasirwa zveinyorwa nekuti mwoguma pano panonzi pakati kuti antu asarashika.

Akuna neuchagara mumakanyi mazuwano veshe majaha nemhandara vodaroko veienda kuzvikora kofunda . Vogumeyo voro gara pasi veiyaiya zvinenge zveireketwa ngematicha mukati mwoo vobudemo veshe vanenge voziya.

Majaha nemphandara vanoenda kuzvikora zvederavooguma vogara mukati mwechihlayo veinyora zamanishoni umwe naumwe ari pake ega, pasina unoringira umweni. Kuitira kuti zvionekwe kuti ndizvo here zvemene zvaanyora.

Majaha ne mandara vo unganidzwa vari mukati me zvikora vane vanofundisa veidadzira ngezve utano nguva dzeshe vantu veyi yayiya vaka gara veizwa zvinoronzwa mberi kwavo veshe veyi yayiya zveizova detsera ne mukupona.

Vana voramba veidetserwa variyo kuzvikora yomajaha nemhandara nenguwa yevanozobveyo veshe vanenge voziya nezvekuita mukati mwendaramo apana vachazorumba rumba veiba kana kuti vachazohamba veihura munjiramwo.

Zvikora zvimweni zvinochizo daro poo zvimweni zvinenge zviri kumakanyi uno zvimweni zvinenge zviri ngemutaundi kubeni zvona zvinenge zviri zvemutaundi mwoo zvorichozonaka nemapato akona anohambirwa nemovha dzakona dzinohambemwo zvinenge zvakambaiti hwee.

Tinobonga kudai ana tichawo anofundisa ana kuzvikora kuti kunyora kwakona ava rembi voroitira zvavanenge vanyorazvo kuti vazvierenge vazvizwisise vazokona kunyarawo nemukupedzisira zvirambe zviri musoro mawo.

Majaha nemhandara vanodaroko veironga veienda kuzvikora kudaiko kunyari kanyi uno vorofundiswa Ticha akaona veita wekuzvinyora veizvitsanangura vanase kuzvinzwa vazviziye vobveyo vazokona nekuzvierenga.

Ndau ngendau yanazvo zvikora zvekuti antu afunde woroona majaha nemhandara veyiendeyo kubeni vazotoguma peya votofunde zvakanaka. Vanavo veshe pavanotokura umwe naumwe unenge watova nemushando wake akuna uchadadire umweni.

Zvikora zvakawanda zvonasirwe zvakabaanaka zvekuti wanyagumepo newe unozwa mwoyo wako weidakara zvosimwa nemaruwa zvosimwa nezvisarara zvekuti vana vagumepo vatambire zveinyora nezvibandera zvokuti muziye kuti chikora chipi ichi.

Vana vezvikora vounganidzwa ngezuwa rekuvhara riya vanofundisa veidaroko veidaidzira vanenge vapinde kukona veiende mberi veshe majaha nemhandara vanenge vakagara pashi veiyayiya zvirikutaurwa ngevanofundisa.

Vana komana vana sikana vano ndxoka ne hembe dzaka fanana dzinenge dzei enderera nge mutambo wa vanode kutamba vari ku zvikora kwese kuri kuitire kuti nge nguva ya vano bveyo vange vane zvekuita mukati mwe ndaramo.

Vana varikuzvikora avachaemeri zvekufunda zvega voita nezvekutambe bhora veifundiswa nekuti vakabe bhora ngekuti kona kutambe bhora pachako ibasa rakanaka rinoraramise vana mukati mwendaramo.

Zvimweni zvikora unoti ukapinda nemukati mwazvo munenge musina nechirimwo kubeni zvimweni zvikora zvinenge zvakanasirwa zvoro zvoobekwa nepekuti antu aisire mabhuku ona evanoshandisa kuti ngenguwa yevanomada vakasire kumaona veinyora veierenga.

Akuna neuchasara majaha nembandara ana mai naana baba veshe vorumba veiende kuzvikora kofunda kuitire kuti veshe vakure vakangwara vaine chekuzoziya mukati mwoupenyu wavo nokuti tinoita mararamirei saana mai kudai.

Zvimweni zvikora zvino zvinenge zvakabaanaka ngekuti nepekunyorera pakhona nepanogarwa, zvinenge zvibaarimhoryo. Kuti akhithi woye imari hayo inotamika, kudai yaionekwa, taindoendawo teshe kofundeyo ngekuti nenguwa yatinobveyo nekuti nenguva yetinobveyo tinenge tadetsereka.

Zvinoite okusiyana zvikora zvederayo. Zvimweni zvakhona zvinenge zvakabaati njoso vanakadzi nevanarume veshe vanenge veifunda vakagara mukati mwezvihlayo zvakanaka umwe naumwe nemuchini wake wekuti dayi einyafunda anenge achibaya apapo.

Zvikora zvinofunde vantu vedera zvonasirwe zvakanaka. Zvimweni zvakhona zvinonasirwe nemapato ekuti mweigumepo anenge eikuronzerai kuti unoenda mwakadai mwoenda mwakadai. Zveshe kuri kuitire kuti vantu vasarashika vaguma pazvikora izvi.

Majaha nemhandara ana mai nanababa mukati mwezvikora voramba veifundiswa kudai ngekukone kuita mushando yakasiyana siyana mukati ,mwendaramo kuti navo vazokone kungwarira mhuri dzawo dzikure dzakanaka dzisingaiti zvakashata.

Vanakadzi vanarume veshe voende kuzvikora kofunda veifundiswa ngezvechechi veiguma veitange vaerengeswa nemabhaibheri mukati mwo vakadhlokeswa nengubo dzakona dzakafanana kuti veshe vaffanane vade kufunda.

Mukati mwezvikora mobekwa nepekuti vantu vayisire hembe dzavo, kana vayenda kuzvikora nepekuturika mabhengi avo, nepekuata, nepekuyisira bhutsu dzavo kuti vona vofunda vafunde zvakanaka pasina zvokufunga zvakawanda.

Zvikora zvovakirwe mumatawundi akanaka. Zvovakirwe zvimweni pashi, zvimweni padenga kuri kuitire kuti vanhu vese vanouye kofunda vawone pekufundira pakanaka nemumihambwa macho mugadzirwe zvakanaka.

Zvikora zvonasirwa zvakakura zvekuti vanhu varambe veifunda veshe majaha nemhandara anamai naanababa vaende koofunda. Zvoiswa nevibandela zvinenge zvakanyorwa kuti magumepo muziye kuti murikuhamba ngesaidhi riri.

Mukati mezvikora zvederayo munoita nekuti munonasirwa mweipuwa nezvihlayo zvekugara kuitira kuti ngenguwa yaunenge weida kuerenga uone pekugara nepekubeka bhutsu dzako dzounge wakumura kuti zvigadzirike zvakanaka

Dai kunyari nge zvikorayo anhu ano enda ana kadzi ne ana rume woguma eyi fundiswa antu wori ochigara ne muma kirasi mwakona mwu zvihlayo zvinenge zvakati bhoryo anenga eyi fundisa ano eichizvironza antu wori ozvinzwisisa.

Zvinochiite yekusiyana ngendaraunda kuti zvimweni zvikora zvakona zvinenge zvakayakwa zvakakwire mudenga zvoryo naka zvinweniwo zvinenge zvangangotiwo tsvatarara kubeni chona chinenge cheyidikana kungoti basi vantu afunda here aziva here zvinode kuziikanwa.

Majaha voenda kuzvikora kofundira mishando yakasiyana siyana ngenguwa yanobveyo vakone kuzodzoka munharaunda nemishando ngekudaroko mbavha dzinoita shomani vantu veihora mare dzawo veiponesa.

Zvikora zvinofundira vanhu vakuru mabasa zvinonasira nemekuti vanhu vaguma vagare makanaka zvihlayo zvakanaka nepekunyorera pakanaka nemabhodhi akona zveshe zvakanaka kuti vanhu vadetsereke nenguva yawanopihwa.

Zvakona zvikoro zvinenge zvakabachizonaka zvichingoenderana nekuti zvakaakirwe kuri nezvihlayo zvinogarirwa zvinenge zviripo zvinenge zvakabati hwee zvekuti ukanyabaendese mwana wako unobaona kuti naye urikufunda pachiro chakanaka .

Zvikora zvedereyo zvimweni zvakona zvinenge zvakabanaka nekuaka kwazvo. Unoona kudai ngezvidhina zvakona zvinoshandiswa zvinenge zvibari zvechiyungu zveizojeka kuita kuti nevanofunda vakona, vadakare ndizvo kuti tiri kufunda pakanaka.

Majaha nembandara, vanakadzi nevanarume veshe voende kuzvikora koofunda vooguma veipuwa nemvura dzekupuza. Veipuwa nemabhuku ekuti vaerenge kuitire kuti veshe vazwisise zvinenge zveiitika mukati mwekufunda.

Vana vari kuzvikora zvidereyo, vanodaroko veichaja nemafoni kuitire kuti veida kureketa nehama dzavo vaone kuronzerane mashoko ari kuitike mukati mezvikora, mukati membatso dzavo dzavanovata.

Ngendau dzimweni vanodaroko veizonyora nezvikora zvakona, vechinyora nemazina azvo kuitira kuti kudai mweinyasvikepo zviya muziye kuti pemwaari pano pazvikora zvedera voroisa nezvibandera zvakajeka zvakanaka kuti zvioneke.

Zvimweni zvikora zvinochizodaroko ngekusiyana kwazvo zvobaaitaa nemotokari dzakona dzekuhambiswaa dzinonga dzakanyorwaa mabizo dzokuti kudai dzeinyatenderere munharaunda vantu veshe vanokona kuti aerenge kuitire kuti nevanyangoda kuyendeyo kuzvikorayo vaendevo.

Zvikora zvedera zvinofundise zvakasiyana-siyana. Vamweni vanofundiswe kurape vantu vanorwara. Vamweni vanofundiswe kunasire nemitombo yakona. Kozoite madhokodheya vanenge veiziya kuti mitombo yacho inoshandiswa maitirei.

Zvona zvikora zvakona zvinochizisiyana zvimweni zvinenge zvakati mhoryo zvimweni zvinenge zvakatiwo tsvatarara zvekuti nanamai anenge arimwo nepanenge peiwatiwa pakona unochizondoona kuti panenge pakasarira kubeni chona chinenge cheidiwa kundoti antu afunde.

Vanodaroko vanakadzi nevanarume veihamba mukati mwezvikora kubeni Kona kurikutsvake kuti vafunde vazobveyo nemishando zvimweni zvikora zvakona zvoronasirwa zvakanaka nemunohambirwa makona munenge makabati hweee zvekuti unonase kuona kuti zvakanaka.

Kuzvikora kofundiswe zvakasiyana siyana majaha nemhandara anamai nanababa veshe vofundiswa vamweni vofundiswa ngezvemagetsi kuitire kuti ngenguva yavanobudemwo vanenge vane mishando yekonasire magetsi kumizi dzevantu.

Nyama kuzvikora vanodaroko veibeka nebhodhi akona mumadziro kuitire kuti ngenguwa yavanofundisa mundu weshe aone azwisise nezvinenge zveironzwa nditicha zvione kupinda mukati mendxondo dzake azozvizwa aa.

Kuzvikora kwakasiyana siyana kwoita nemubhedha dzekuti vantu vanenge vaendayo vaende koowatira kuti vasawate pashi veipuwa nematebhura nezvihlayo zvekuti vagarire nekuisira zviro zvavo zvavangada kushandisa ngenguva yekufunda.

Vanakadzi nevanarume veshe vofundiswa ngezvekunasire nmitombo, vari kuzvikora zvedera, vopfekedzwa nengubo dzakhona dzakafanana dzekuti pevanenge varimo veshe vanenge veiite chiro chimwe chekunasire mitombo.